Haysape bolan diza missile nuni be'ishin mango mitha garsen issi botha mayo mayada astamare eqada dizaysa beses.

Hayssafe bollan diza misiley nuni beyishin mango mitha garsen issi indo astamare booththa astamare malaya mayomay,ada .eqqada dizayssa bessees

hayssafe bollan diza misile nuni beyishin paydon ichachappe daro attuma asati shiiqidi goshsha gadan zeeretha zeerizayssa bessees hazeeriza asata giddofekka issi nay karetha qoobe huphe bolla aaththides

hissafe bollan de7iza mishilen nuni be7ishin paydon heedzdzu asati toketida puute woykko katha zeeretha sinthe eqqi de7ossona issi meyka zokko zaaridi dees

Haysappe bollan diza misileyvpaydon 5 ppe daro asat shiqid gakidaysa qanxishe woyko qexiahe shishidaysa beses.

Hayissafe bollan diza misile nuni beyishshin uthati gakidayssa hayithey dalga gididayssa besses ha uththa bagarakka zo"o shurabe mayida indoy betawuss

Haysi missile issi ayo dizara karetha shashenne bota kote mayada shiqi diza zenjelota madabarappe hara madabaran shirdaysa besses.

Hayssappe bollan diza misile nuun beyishin garssen cillillo hayththay hixettidinne bollara qase shumburay pestalen ashaqettidii dizayssa besses

hayssappe bollan diza misile nuni be ishi appile mitha bessees mitha bollaka zo7ida woykko teerida daro ayfeti dizayssa bessees

Hayisafe bollan diza misila nuni beyishin issi addey be tokkida puutey oykkidayssa beyidi miicishin woykko ufayetishin beses

hayssafe bollan diza misiley nuni beyishin giya shiiqo bessees hayssika bayzizayssinne shammizayssi dizayssa bessees hayssafe sinthen diza misile issiyadey bicapestale oykkidi issin deefe shammizayssa bessees

hayssafe bollan diza misile nunibeishin ayfayfeta giddofe apile giza ayfiayfe beettees izikka maanawu injessizayssanne teeridayssa

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin direttida diirsa achchan oyddo asati eqqidayssa bessees hayssatappeka issi nay nashshizayssa kushe pude dhuqu histidayssi nuus qoncisees.

Hayssafe bollan diza misiley nuni beishi gade giddon toketida barbare bessees ha barbareykka iita teeridayssa bessees.

Hayssabe bollan diza misile nuni beyishi nam7u macati uttidi ba tokkira puto garsefe ayfaafeta shiishshishin bessees ha macatappe issiniyakka zo7o shaashe ba hu7e bolla qachadus.

Hayssafe bollan diza mishile nuni be ishin mithata shiiqo woykko wora bessees hayssa giddorakka sohota qorqoroy qaadhdhi aadhdhidi beettees.

hayssafe bollan diza misile nuni be ishin nam7u attuma asati toketida shunkute giddofe iitatha qori kessishin bessees ha attumatappeka issi naybahudhphen zo7o qoobe woththides

hayssappe bollan diza mishile nuni be ishin paapa gade bessees haray qasseka paapati teeribeykkona woykko kaxibeykkona buron doossona

Hayssafe bollan diza misile muuzey bessees hamuuzeyka qayekko qayenne qasse cililokko.

Hayssafe bollan diza misiley nuni beishin madabaran shiiqida melida barbare shiiqo bessees ha barbareykka teeridi melidayssa.

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin yeechcha haythe nuna bessees ha yeechcha haythatikka adussenne qaanthi qaanthatikka diccishe dizayssa bessees.

Haysappe bollan diza missile nun beyishin paydon ichachchappe daro asati uththa putte oykidi dizayisa beses haysata asata gidoppeka issi mac'c'ashaya betawus.

Hayappe bollan diza misileta nuni be'ishin daro asati shiiqid de'osona, haysata gidoppeka macatinne atumati de'osona ,enta sinthanka booketida Olay betes

Hayssappe nu be'ido bolla misile nam'u asati eqqidi diza issa beeses.ha eqqida asatan nam'atape issoyi akafa oyiqqidi akafa bolla zemifi eqqo issa beeses kushenika worate oyikkida.

Hayssappe bollani diza misilen nuni be'ishin.paydon ichashape daro asati gosha gade giddon gelidi zereta zerida iza besses.

Hayssape bollan diza misile nuni be'ishin heedzdzu addeti tokketida shunkurte giddoppe iitaththa qorishin woykko denththishin besses.

Hayissappe bollanni diza missilenni nuni be'ishshinn issi Indo dizara huphphe bolla kareththa nne boththa walaka shashshe qachchada saniththe toketidayissa be'izayissa besses.

Hayispe bolan diza missilen nuni beishen daro asata shiqo beses shiqida asatika atummane maca asa gidishin entika hokidi hola bokizayisa ha missile nus qoncises.

hayssafe bollan diza misile nuni beyishin oyddu asata shiiqo bessees oyddu asata shiiqoyka ayfiapfe ta gade giddofe shiishshidi aggiso ekkebizayssa woykko issi besse tookkidibizayssa bessees

hayssafe bollan dizas misile nuni beyishin fa hidon ichashappe daro macati shiiqidi tokettida dono garsefe dono kessishin beettees

Hayssafe bollan diza misiley nuni beyishin nam'u boorati waaxettidi goshsha gada goyizayssa bessees hawaaxetida booratikka medhon zo7o midhokko.

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin layethan gashe nayti laythan guth bida adde naytinne ceeygati aayoti aawati wurikka miicishinne ufayetishe bessees.

Hayssafe bollan diza miside nuni beyishin uutha gade giddon asati hamettizayssa bessees ha asateppekka issiyaddey puute oykkidi eqqidayssa bessees.

Hayssafe bollan diza misila nuni beyishin issi indoy hu,en karetha shaashe qaccizara hokkadanne toketi dabbadala giddon biitta kammishin bessees.

hayssafe bollan diza misile nuni beyishin nam7u nam7u boorati waaxettideyssa woykko gade goshshas giigettidi eqqidayssa bessees

hayssappe bollan diza misile none beyishin paydon ichachappe daro gidiza asay tokettana puutenne bookkana massara oykkidi wurikka dendidayssa bessees

Hayssafe bollan diza misile nni be ishi nam'u maca asati uutha puute oykkidi dirayssa bessees enta guyerakka paydon heedzdzafe daro attuma asati eqqida.

Hayssafe bollan diza misile nuni beishin zerethas giiggida gaden woykko zerethas giigida zaren asati shiiqidi zeretha zerizayssa bessees

Hessappe bollan de'zza missile nuni be'ishin ha wode ehidayssa woykko teknolojye ehida goshsha mashine goyizayssa beoo' dandao'ss.

hayssafe bollan dehiza misile nuni beshin dalga gate giddon nam7u boorati waaxati eqqidayssanne parakoora qaamudi eqqidayssa beyo dandawus

Hayisape bollan diza misileyn nun be'ishen na'mu adeti gosha gaden eqidinee zeretha zeridaysa beses intape gede bagaraka kame woyiko gosha mashiney eqidayisa beses

Hayssappe bollan diza misile nuun beyishin dalgga gadde giddon gooshsha maashiney woykko tekinolojey eehidda maashiney gadda gooyizayssa besses

hayssafe bollan diza mishiley goshsha masarata woykko tiratere eqcidizayssa bessees hayssi maashineyka celilonne zo7o medho walakka ekkides

Hayssafe bollan diza misiley dalga goshsha gadan goshsha maashinee woykko tiraktere gade goyizayssa bessees.

hayssabe bollan diza misile nuni be ishi bukettana shiiqida gaashe asay bukkidinne geeshshidi kessizayssa bessees

Hayssafe pollan diza misile nu beyishin beyshin dalga goshsha gade giddon goshsha maashiney woykko tiraktore gada goyizayssa bessees.

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishi asati shiiqidi eqqidi issi tamarsiza addefe timirte ekkizayssa woykko silxana ekkizayssa bessees.

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin paydon heedzdza gidana kaameti de7osona hayssatikka zo7onne karetha midho walaketidi oykkida entaska oyddu oyddu goommay de,ees.

Hayssafe bollan diza misila nuni beyishin goshsha gadan teknolojie ehida goshsha massara woykko tiraktere gizayssan gadey go7ettishin bessees

Haysappe bolla diza missile nuni beyishin garsan gutha madabaray yic'etini daro muzeti shiqidi utidaysa shiqidi uttidaysa beyo danda'os

Hayssape bollan de7iza mislen nuuni be7ishin issi addee qoophe aaththidi madaabaren ashshageththi ashshageththi dooreththida kaththa bolla simmi eqqiza isa be7oos.

hayssafe bollan diza misile nuni be ishi samaye saane bolla woxey qolettida soollonne wodey qolettenna soollo giigetti duuttida hayssafe sees

hayssa bolla diza misile nuni beyishin issi addey zo7o qoobenne cililo shurabe may7idayssi santhe zo7o saynnera oykki dige debizayssa bessis

hayssafe bollan diza misile nuni beyishin oyddu attuma asati eqqidi miicizayssa bessees ha attumatappeka heedzdzati cililo may7o may7idayssa bessishin issi nay qasse zo7onne cililo walakka mayides

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishi nam,u asati soo giddofe kuntale purnodile tookkidi kessidi makina giddon caanizayssa bessees.

Hayssape bollan de'iza misilen nu be'ishin nam'u asati tokketida kaththa zeretta giddon gellidi eqqi de'izayssa be'o danda'os.

Hayssappe bollan de'iza misile nuni be'ishin gita gade giddon woyko dalga gade giddon toketti gakkida badala besses. Ha badalayka cililonne lo'izayssa.

Haysape bolan diza missile nuni be'ishin hezu mac'c'ine issi adey gade gidon hokidine atara safa gidon maxishin beses.

Haysappe bollan diza misile nuni beyishin nam'u tamariday asati banta hu'en samaye qoope aathidi toketida badala gidin be'ishn woyko xeelishn besesi.

Hayssape bollan diza misile nuni be'ishin cililidi buro gakiza kaththa zereththata besees; hayssape pude bagaarakka boothanne samaye medhora walaketida shaloy lo'idi beetees.

Hayisappe bollan diza misile nuni be, ishin daro asata shiqosi besees entapeka ha sintha bagara utidayiti tamarida asata gidishin entika hokidi pute tokizayisa besees

Hayssape bollan diza misile nuni beyishin issi addey puutota giddon eqqi dizayssa bessees ha addeyka cililo xilate diza xibabe maydi nashshishe dees.

haysappe bollan diza misile nuni beyishin issi aayoy kaththa zeeretha giddon eqqa dizayssa besees ha eqqa diza aayakka ba huphe bolla shaashe qaccadus

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin nam'u addenne issi maca asati santhe giddofe iitatha qoridi kessishi bessies amacasiyakka ba hohphe bolla zo'o shaashe caaxadus .

hayssafe pude baggara diza mishile nuni beyishin cillidi gakkiza katha zeretha bessees ha katha zeretha giddonka paydon heedzdza gidiza asati eqqidi de7oosona

Hayssafe bollan diza mishile nuni beeshin cililo gare giddon lo7idizereti gakkida cililo badala dessees badalatikka iita lo'oossana.

Hayssafe bollan diza misileza nu be7ishin gede ichachappe daro gidiza asati salfettidi duge salfera bizayssa beyo dandda7oos.

hayssafe bollan dehiza misilennee benshin dalka gadetixaara piraashe tookkida asayinne kushen bicafe istaale okkida asapaydon ichachu asati di7oosa

hayssafe bollande iza misile nuni beeshin paydon ichachuppe daro asati garsera wurikka karetha caamma aaththidi gadare aadhdhi bizayssa beyo dandawoos

Hasappe bollan dizza misilya nuni beyishin ichachu asatti betossona etikka issi gosha gadde tixxara firashe tokiddi karetha borssa ba77idi bicca pestall oyqidosonna.

Hyssappe bollan dizza misilley nunni be'shin issi karretha addey sate athidi putte tokishe dizzayssa besees.

Haysappe bollan de'iza misile nuni beyishn mithata shoiqp woyko wora beses, wora bollaraka saloy waanid lo'izaysa beses

hayssafe bollan diza misiley goshsha gadan asay puuto tokidayssa bessees hayssatappekka payddo nam'ati qoodhdhe bolla gaammo dunguza woththidda nam'atikka huphphe bolla qofe woththidda

Hayssafe bollan diza misile nuni beyish cililo gade giddon habashanne paranje asay walaketidi eqqidi dizayssa bessees.

Hayssafe bollan diza misile nuni be ishin karetha biitta bolla cililo puutoy oykkada buro diccizayssa bessees.

hayssafe bollan diza misile nuni be ishin wora bessees haworatikka daro mithara de7oosona ha mitha achchinka issi indoy eqqada dizayssa bessees

Haysape pude baggan diza misile nu be'ishin,dummadumma kaththa qommoti shiiqidi dizaysi beetees. Ha kaththa kommotapeka ,donoy dees,shunkurtoy dees.timatimey dees.

Haysappe pudden dizza missile nuni be'ishin madabaran shiqida shunkurte,dono,karote, qaysirenne tumo tumonne hesa hesa malata shiqidaysa beses.

Hayissappe bollanni diza missile nuni be'ishshinn boththa madabarayyi garssenn hixxettin iza bolla uttida dumma dumma kaththa qommota besses.hessa gidoppekka donoyinne kaaroteyi de'ees.

Hayisappe bollan diza misile nuni be ishin giya gidon garse madabare hixetidi santayi bayizosinne shamos gigeti qasheti qasheti utidayisa besees

Hayssape bollan diza mishile nuni be ishi awokado issipe shiiqetidinne qasse ha baggara timatime issife shiiqetidi giyas shiiqidayssa bessees.

hayssafe bollan diza misile nune be ishin dono shiiqoy beettees shunkurte shiiqoy beettees timatume shiiqonne tummo shiiqonne dumma dumma shiiqota bessees

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin dumma dumma ayfiayfe qommonne dumma dumma hanthe qommota bessees hayssa giddofekka shunkurte karotenne loomey ootettes.

Hayssafe bollan diza misile nuni be ish dumma dumma ayfiayfe qommoti shiiqettidi giyas giigidi uttidayssa bessiis hessa giddofeka burtukanenne muuzey doossana.

Hayssafe bollan diza misile nuni beishi sayne giddon donoti shiiqidi shiiqidi uttidayssa bessees ya bagga tiixanka ichachu xeetu paydoy xaafettididees.

Hayssafe qommon diza misile nuni beyishin dumma dumma ayfi ayfetinne santhe qommoti giyas shiiqidi uttidayssa bessees inta giddofe kaarote donoynne loomey dees.

hayssafe bollan diza mishile nune beishin giya bessees hayssika loome qaariyanne dumma dumma azati shiiqetidi bayzettidayssa bessees

Haysafe bollan diza misilen nun be'eshn zo'o cishata shiqo beses cishatika botha eqa gidon utidi de'osona

kayssafe bollan diza misiley kaamey woykko kathata maxiza makinay giigissidi badada maxizayssa woykko patizayssa bessees kama guyerakka daro asati de7ooson

hayssappe bollan diza misiley putota kalladda be'iza macasiya putappe qanxadda ba ki'on idimadda eqqidayssa bessees

Hessafe bollan diza misine nuni be7ishin cililo gade giddon paydon ichashappe daro gidiza asati bazo7o bazokkon samaye madabara ba7idi ba7udi dizayssa bessees.

Hayssafe bollan diza misile nuni be'ishi industire goshsha besses ha industire goshshaykka oyddu kaameta woykko industire makinata beses.

Hayssafe bollan diza misile nuni be7ishin attuma asati uttidinne puute tokkizayssa bessees. Haysatappeka nam7afe darizaysati huphen qoobe wothida.

Hayssafe bollan diza misiley issi dirsettida sohon zo'o lo7iza ciishshati dizayssa bessees hayssatikka iita lo7iza zo7o ciish pudhe bessosona.

Hayssafe bollan diza misiley mitha bolla diza matha keeththata bessees woykko mitha bolla diza mathati esieessiza eso bessees.

hayssafe bollan diza misile nuni beyishin goshsha gada giddon daro attuma asati shiiqidi eqqidi nashshizayssa bessees ha eqqida asatappeka paydon nam7appe daroy qoobe bandawuphe bolla aaththida

hayssafe bollan diza mishile nuni beyishin gita orphiley uttidayssanne agarsen issi kaame beettees ha orphilleykka booththa medhooykkides kaamekka karet

hayssafe bollan diza misile nuni beyishin keehippe dalga gade cililo maatara dizayssa bessees hayssafe bollanka saloyka keehippe geeyi dibeettees

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin issi addey eqqidi dizayssanne kushe ha miccidi dizayssa bessees ha addeyka shara bolla eqqi dizayssa bessees aguyerakka cililo puutoti doosona.

Hayssafe bollan diza misile noni beishi haaththay baas giigettida zaara giddora gashsha gadache bizayssa bessees ha aaththeka geesh shinne lo7izayssa.

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishi zerethas giiyida goshsha gade woykko zaren haaththey gelidi kumidayssa bessees.

hayssafe bollan diza mishile nuni beyishi wora giddora haaththes giidi zarettidayssa woykko haaththey bees yishe zaridayssa bessees

Hayissappe bollanni diza missilenni nuni be'ishshinn dumma dumma medhdho oyikkida dorssayanne deyishshati issippe shiqqiddi de'ossona.

hayssafi bollan deiza mishile honirbeesin booththanne karetha medho walaka oykki da miziya ba yele dammariyo phaynxarsa laaxizayssa bessees

Haysape bolan dizza misile nuni beyishin kutota bola axaretin kutoti dizayssa besees.ha kutota gidope zo'ynne bothay dees.

hayssappe bollan diza misiley payddon ichachchappe bolla kuttota shiiqo bessees hayssa kuttota shiiqoppe guye baggarakka miiththara keexettidda keeththey beettees

hayssafe pudde baggan diza mishile nune beyishin soo medessata giddon xeeysettiza miizay kath mizayssa bessiis ha mizatikka paydon oydakku

Hayssafe bollan diza misinenni beyishin paydon ichachappe daro gidiza indonne adde kutoti beettosona inta giddofekka isiniya booththa medho oykkadus..

hessafe bollan diza mishile nine beyishin issi addey nam7u boorata waaxidi gade goyidayssa bessees ha addeyka kushen boorata shocanas maaddiza xurqafe kushen oykkides

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin nam7u miizata misile bessees hayssatappeka issi niya booththanne karetha walakka miizi gidishin kaceykka woggakko woykko gitakko.

Hayssafe bolan diza mishiley issi addey nam,u harata laaggi diizayssa bessees ha harataska qoodhen wodoroy deees inta guye baggarakka issi kafoy paallizayssa bessees.

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishi haydon usuppunazawa gakkanaa karethanne booththa walakamedho oykkida miizati beyttosona.

hayssafe bollan dizayssa nuni beyishin direttida miiza dirsa giddon booththanne karetha walaka oykkida miizata booththa miizatanne zo7o miizati walaketide eqqidayssa nuna bessees

Hayssafe bollan diza mishile issi miiziya yela aggada bena,iyo ba anxarsan laacishin woykko hizi bolla geeshshishin bessees.

hayssafe bollan diza misile nimi be'ishin issi aayoy ba toho bolla uttada miiza dhanth dhanthizayssa bessees woykko miiza maathizayssa bessees

Hayssafe bollan diza mishile nuni beishin issi miiziya booththanne karetha walaka medho oykkidara hukkada maanta mishin woykko be katha mishin bessees.

Hayssabe bollan diza misiley aayira naytarabissees aayya ba sinthan saynen onqulade shiisho oykkadus na7e akka ba kiyon kutto idimmadus.

hayssafe bollan diza misile nuni be'ishin phuphuley phuphuley uttiza saaxinen giddon shiiqidi uttidayssa bessees

hayssafe bollan diza misiley miizati issife shiiqidi eqqidayssa bessees ha miizata giddofekka booththanne karetha walakka miizati de7oosona zo7oy deees booththa miizay deees

hayssappe bollan de'iza misile nuni benshe nam'u aayoti banta hudhphen shaashe qachidi dono oykidaysa beya danda'osi.

Hayssafe bollan diza misiley qaantha maatakeethi dizayssa bessees izappe guye baggarakka cililo yeechchenne melida yeechey deees.

hayssafe bollan diza misiley heedzdzu asati badala qorizayssanne issi na'ay ha baggara eqqidi badala hompitidi geeshshizayssa bessees

Hayssafe bollan diza misile nuni beyish tamarida asati shiiqidi goshsha gade giddon gelizayssa bessees ha shiiqida asatappeka nam.u attumati huphe bolla qoobe woththida inta giddonkawhyssi macasa yadawus.

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin issi addey zo7o may'o maydinne badala pookkidi oykkidayssa bessees.

hayssafe bollan diza mishile nuni be ishin issi addey shiiqidadono giddofe dola qorshin bessees ha addeyka ba huphe bolla qoobe aaththides

hayssafe bollan diza misiley uutha misile bessees hayssatas yeecheyikka dalganne lo'izayssa gididayssa bessees

hayssafe bollan diza misile nuni beyishin tokketida puuto issi gaammo dungoza qoodhen qachida adey haaththey ushshishin bessees

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin daro asata shiiqo adde maca gashe nayta issife shiiqidi mela badala giddon gade giddon eqqidoosa.

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin issi addey oykko gita ase booththanne karetha may,o may7idi mango puute woykko .abokado puute tokkishin bessees.

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin issi keeththa giddon donoy shiiqettidi uttidayssa bessees.

hayssafe bollan diza misile nuni be'ishin nam7u asati eqqidi gaashe bukkizayssa bessees ha asatikka nam7atikka macakko

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin zo,onne karetha may,o may7ida adde hu7e bolla qoobe woththidade sinthen badalas giddon eqqidayssanne iza sinthen issi badali dizayssa bessees.

Hayisappe bollan dizza missile kace bolla wodoroyi qachchethidda zoo mizanne guyera issi bootha mizza issipe haa simmidi yizaayissa besses.

Haysape bolan diza missilen nuni be'ishin karetha miziyo issi bota kote mayida ade woyko mizata hakime marpe imishe beses.

hayssafe bollan diza misilanuni beyishin cililo dalgagade miizati heemettidayssa bessees intara paydon nam7afe daro asatikka de7oosona

Haysappe bollan diza misileza nuni beyishin nam7u asati issi deyeshe oykkidosana issi nayka do7ata haakime gidishin deesha akamishe dees deesha godaykka zo7o may7o may7ides

hayssafe bollan diza mishile nuni beyishi zo7o boora bessees ha booraykka kacce hgitakko iza guyerakka nam7u asati beettosona

hayssafe bollan diza misila noni beyishin heedzdzu adde asati eqqidayssa bessees enta baggarakka paydon heedzdzafe daro gidida hareti baqodhen wodoro yeggidi eqqida

Hayssappe bollan diza misile nuni beyishshin wora medossotappe isuwa gidida dangarss giza medossay beettes entikka nam"akko

hayssafe bollan diza mishiley nuni beyishi xaarey issi mitha bolla uttada mitha qommotappe woykko yfiaafetappe issi naa mizayssa bessees

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin paydon nam,a gidana gaammoti eqqidi de7oosona hayssatikka macanne attuma gaammo gidishin benta hu7a gatethidi eqqida.

hayssafe bollan diza misile nuni beyishin issi kafo duunara adussenne qara gididara wobida mitha bolla uttada dizaayssa besseesa

hayssafe qommoon diza mishile nuni be'ishi medhoy zo'o gidida wora kanay guye simidi xeellish bessees ha kanaska oyddu tohoy de'ees

hayssafe bollan diza mishiley wora giddon diza nam7u godareta bessees ha nam7u godaretappeka issi nay diskides woykko uttides issi nay eqqididees

hayssafe bollan diza misiley nuni be ishin paydon oyddu gidana godareti shiiqidi dizayssa bessees ha godaretappekka issi nay barka eqqides

hayssafe bollan diza misile nuni be'ishin nam7u kafoti beettosona intaska duunay iita adussenne zo7o medho oykkides